abantwana sebehamba esikolo bebancane abanye sebehamba esikolo beleminyaka engaphansi kwemibili lokhu kuyenzelwa ukuthi nxa sebesiyaqala ukubala ugwalo lwakuqala bebebehlakaniphile

Abantwana sebehamba esikolo besesebancane abanye sebehamba beleminyaka engaphansi kwemibili. Lokhu kwenzelwa ukuthi besiyafika egwaleni lakuqala bebe behlakaniphile njalo bekwazi njalo ukuphila labanye esikolo

Abantwana sebehamba ezikolo bebancane. Bakhona abahamba bengaphansi kweminyaka emibili. Lokhu kwenzelwa ukuthi baqale ukufunda bebancane besiya efika esikolo sebehlakaniphile.

Abantwana sebehamba ezikolweni bebancane. Abanye bahamba beleminyaka emibili, abanye engaphansi kwemibili .Bayabe begqoke amayunifomu. Batshona befundiswa ukuthi kuphilwa njani labanye.

Abantwana be primary sebefunda kakhulu imsebenzi yezandla njengabantwana besecondary. Sebefunda imsebenzi efana lokulima, ukwakha. Lokhu kwenzelwa ukuthi bakhule behlakaniphile.

Abantwana be primary sebehamba esikolo bebancani .Bakhona abahamba beleminyaka emithathu ,bayabe begqoke amayunifomu labo .Bayanikwa ukudla esikolo abantwana kuvela kuhulumende.

Abantwana beprimary abanengi bahamba esikolo bengena ma uniform lokhu kwenziwa yikuthi abazali abanye abenelisi ukuthenga ama uniform ngoba ayadula ikakhulu emaphandleni.

Abantwana be primary sebefundiswa imisebenzi yezandla, bafunda imisebenzi efana lokwakha, ukulima kanye lokuthunga. Lokhu kwenzelwa ukuthi bebe lekusasa elihle bekwanisa ukuzisebenzela.

Abantwana bezinga eliphansi abasafundi amabala kuphela sebefunda imisebenzi yezandla, labantwana abagogekileyo sebegqugquzelwa ukuthi behambe esikolo

Abafundi bePrimary sebefunda izifundo ezitshiyeneyo. Sebefunda njalo okwamagetsi babuye njalo bafunde imisebenzi yezandla etshiyeneyo, lokhu kwenzelwa ukuthi loba bengasayanga eSecondary benelise ukusebenza.

Abantwana be primary sebefundiswa izifundo ezitshiyeneyo zikhona izifundo ezindlini zokufundela zikhona njalo abazifunda besenza ngezandla sebefunda ukulima ukwakha kanye lokuthunga.

Ezifundweni zase primary akusafundwa amabala kuphela sekufundwa njalo imisebenzi yezandla etshiyeneyo efana lokulima lokupheka lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana behlakaniphe.

Uhulumende uyanika kakhulu izikolo ezisemakhaya uyazinika amatafula abuye azinike lezitulo ukwenzela ukuthi abafundi befunde behleli bekhululekile.

Abantwana beprayimari sebefundiswa imsebenzi yezandla. Bafundiswa kakhulu imisebenzi efana lokulima, ukwakha, ukupheka kanye lokuthunga.

Abantwana be primary sebefundiswa imisebenzi yezandla kakhulu. Uhulumende wabisa uhlelo lokuthi abantwana bafundiswe imisebenzi yezandla ngoba iqakathekile.

Abantwana be primary, sebefundiswa ama computer lamagetsi, leminye imisebenzi yezandla etshiyeneyo, lokhu kwenzelwa ukuthi nxa besiyafika e secondary babe belalo ulwazi, ngoba khonangale e secondary kuyafundwa.

Abantwana beprimary kulesikhathi lapho abahamba besiyancintisana lezinye izikolo emidlalweni efana lokugijima lamabhola lokhu kwenzelwa ukuthi kubonakale iziphiwo zabantwana njengoba zingafani.

abantwana be primary sebefundiswa labo imisebenzi yezandla njengabantwana be secondary abantwana be primary sebefunda labo ukulima lokhu kwenzelwa ukuthi behambe behlakaniphile sebesiya phambili

abantwana abafunda e primary sebefunda labo ama computer njengabantwana abase secondary lokhu kwenzelwa ukuthi besiya fika e secondary bebelalo ulwazi begahambi bengazilutho

Abantwana bephuremari sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla. Bayafundiswa ukulima, ukwakha. Lokhu kwenzelwa ukuthi lanxa sebeqedile isikolo bazisebenze.

Abantwana bephuremari sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla. Bayafundiswa ukulima, ukwakha bafunde njalo lamakhompiyutha. Lokhe kwenzelwa ukuthi bafike eSekhondari belolwazi.

Abantwana bephuremari sebefunda amakhompiyutha .Sebefunda njalo izinto ezinengi zamagetsi. Lokhu kwenzelwa ukuthi babelolwazi besasebancane ngoba lase sekhondari kuyafundwa okwamagetsi.

Kukhona amatafula ezikolweni ikakhulu beprimary, abantwana abasafundi amabhuku kuphela kodwa lemisebenzi yezandla ukuthi baziphilise kusasa.

Abantwana be primarily bafunda izifundo ezitshiyeneyo, uhulumende segqugquzela ukuthi abantwana be primarily bafunde imisebenzi yezandla, lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bakhule behlakaniphile.

Abafundi abafunda eskhondari sebefunda imisebenzi yezandla sebefunda imisebenzi efana lokupheka ukwakha, lokulima.

Abantwana besekhondali sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla, sebefunda imisebenzi efana lokubaza, ukulima lokunye nje okunengi okufana lamagetsi.

Abantwana be Secondary sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla lokhu kwenzelwa ukuthi nxa kusiyafika e university bebebelalo ulwazi njalo labangenelisiyo ukufika e university bathole into yokwenza

Izikolo eziphezulu, izikolo zeyunivesithi sekufundwa amakhompiyutha lamagetsi kubuye kufundwe njalo eminye imisebenzi yezandla etshiyeneyo.

Abantwana besekhondari labafunda emaYunivesi sebefundiswa kakhulu izinto zamagetsi. Ngensuku zanamuhla izinto zamagetsi yizo essezisebenza ngakho kuqakathekile ukuthi abantwana babezazi.

Abantwana besekhondari sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla. Byafundiswa ukwakha. Lokhu kwenzelwa ukuthi lanxa sebeqedile eSekhondsri bengasenelisanga ukuya emaYunivesi babe bezisebenza.

Abantwana beSekhondari sebefunda imisebenzi yezandla. Bayafunda amakhompiyutha babuye bafunde njalo lezinto ezifana lokubaza, ukulima lokwakha.

abantwana be secondary sebefundiswa kakhulu izifundo zezandla bayafudiswa ukupheka ipapa lokhu kwenzelwa ukuthi bakwanise ukuzimela loba sebeqedile isikolo

Abafundi abafunda secondary bafundiswa izifundo ezinengi zikhona izifundo lapho abafunda khona ngokwamagetsi kuqakathekile ukuthi abantwana babe lolwazi lwamagetsi.

Abantwana be Secondary sebefunda imisebenzi yezandla sokulezifundo ezitshiyeneyo ezafakwa nguhulumende ukuthi bezifunde. Sebefunda ukwakha, ukulima, ukuthunga lokunye okunengi

Abantwana besecondary sebefundisa kakhulu imisebenzi yezandla babuye njalo bafundiswe izinto zamagetsi lokhu kwenzelwa ukuthi lanxa sebeqedile isikolo benelise ukuzisebenza

Abantwana besekhondari sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla. Bayafunda njalo lamagetsi. Lokhu kwenzelwa ukuthi nxa besiyafika eyunivesithi bebe belolwazi, bengaqali phansi yonke into.

Abantwana be Secondary sebefundiswa amacomputer babuya njalo bafundiswe amagetsi lokhu kwenzelwa ukuthi babelemisebenzi yezandla abayaziyo ukwenzela ikusasa labo

Abantwana be secondary bayafundiswa imisebenzi yezandla efana lokunusela ukwakha ukulima bayafundiswa njalo ngemisebenzi yamagetsi etshiye tshiyeneyo.

Abezemphilakahle bayabhoda ngezikolo ze 'secondary' befundisa abafundi ngokwemikhuhlane etshiyeneyo. Bayafundiswa njalo ngokwemikhuhlane etholakala ngasese ukwenzela ukuthi behlakaniphe.

Abantwana besecondary sebefundiswa imisebenzi yezandla etshiyeney labo njenga baseuniversity bafundiswa ukulima, ukuthunga kanye lokwakha.

Abantwana beSekhondari sebefundiswa imisebenzi yezandla. Lokhu kwenzelwa ukuthi loba abantwana sebeqedile isikolo bathole okokwenza okungabanika imali ukuze baphile.

Abantwana besecondary bafundiswa izifundo ezinengi. Zikhona izifundo zezandla abazifundiswayo zona, imisebenzi yezandla eyiyona ephilisa abantu kulezinsuku

Abantwana beprimary sebefundiswa imisebenzi yezandla labo, njengabase university. Sebefunda njalo ngezinto zamagetsi, lamacomputer. Lokhu kwenzelwa ukuthi bahlakaniphe.

Abantwana abafunda esecondary sebefundiswa lemisebenzi yezandla. Lokhu kwenzelwa ukuthi lanxa bengasatholanga imali yokuya ema yunivesithi, bakwanise ukuzisebenza bazimele labo.

Abantwana besecondary bafundiswa izifundo ezinengi. Zikhona izifundo zezandla abazifundiswayo. Izifundo ezifana lokwakha, ukuthunga lokulima.

E secondary sikhona imisebenzi yezandla efundwayo. Kufundwa imisebenzi yezandla efana lokwakha ukulima lokuthunga

Ezibhedlela kulemibheda lapho okulala khona izigulani umuntu ungahamba esibhedlela egula kakhulu ufika alaliswe esibhedlela lokhu kwenzelwa ukuthi udokotela akwanise ukumbona lula

Abantwana abagqoke okulithanga, abanye bagqoke okuyi blue. Ngabantwana besekhondari, bayazigidela, bayazijabulisa. Esekhondari sekufundwa lemisebenzi etshiyeneyo

Abantwana be secondary sebefunda amacomputer .Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana laba nxa sebesiya fika e university bebe belolwazi olwaneleyo .

abantwana be primary sebefundiswa izifundo ezitshiyeneyo sebefundiswa njalo imisebenzi yezandla engabaphilisa bayafundiswa ukulima ukwakha kanye lokuthunga

Abantwana besekhodali sebe fundiswa kakhulu imisebenzi yezandla lokhu kuyenzelwa ukuthi noma sebeqedile isikolo benelise ukuzisebenza, imisebenzi yezandla yiyo esilemali kulezinsuku.

Abantwana besekhondari sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla lokhu kwenzelwa ukuthi loba abantwana bengasenelisanga ukuya ema yunivesithi benelise ukuzisebenza kulemali ukuzi sebenza kulezi nsuku

Abantwana be secondary abagqoke ama uniform ayi blue bahleli phansi bafundiswa ngempilwa bafundiswa njalo ngendlela okumele baziphathengayo ukuze bavikeleke emikhuhlaneni etholakala ecansini

Abantwana beSecondary sebefundiswa imisebenzi yezandla. Lokhu kwenzelwa ukuthi bakwanise ukuzimela kusasa. Bafundiswa imisebenzi efana lokuthunga, ukwakha kanye lokulima.

Abantwana beprimary labesecondary sebefundiswa imisebenzi yezandla. Bayafundiswa imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi lanxa sebeqedile isikolo bakwanise ukuzisebenza.

Abantwana be secondary bafunda izifundo ezitshiyeneyo, bayafunda amabala, babuye bafunde njalo imisebenzi yezandla, bayafundiswa ukupheka, ukwakha, kanye lokulima.

Abantwana be secondary bafunda izifundo ezitshiyeneyo. Uhulumende segqugquzele ukuthi bafundiswe kakhulu imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi babelekusasa labo elihle.

Abantwana be Secondary sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla lokhu kwagqugquzelwa nguhulumende esenzela ukuthi abantwana loba sebeqedile isikolo bengasweli okokwenza

ngibona abantwana behleliphansi ezitulweni kungathi basemhlnganweni sibona ipholisa laphaya limile ngani liyaxoxisaa labantwana sibona kulabantu abahleliyo ezitulweni lomphathi uhlezi phakathi kwe hall lapha mhlawumbe basemhlanganweni

Abantwana be secondary sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bakwanise ukuzimela kusasa ngoba imisebenzi yezandla yiyo esinika abantu imali.

Abantwana abesekhondari sebenzisa kakhulu babuye njalo bafunde imisebenzi yezandla etshiyeneyo sebefindiswa njalo ukuyenza imithi yesintu etshiyeneyo lokhu kuqakathekile kakhulu

abantwana be secondary sebefundiswa imisebenziyezandla sebefundiswa imisebenzi yezandla ean lokulima ukulima kuqakathekile ngoba yikho okusinika ukudla yikho njalo okuletha inotho endaweni

Abantwana be "University" bayaphiwa indawo yokuhlala ezikolo, ama "University" ayakhwa kwayakhwa njalo indawo lapho abafundi abazabe behlala khona lokudla bayaphiwa phakathi.

Abantwana abase University sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla lokhu kwenzelwa ukuthi lanxa sebeqedile e University bengakaqhatshwa nguHulumende bakwanise ukuzi sebenza

Abantwana beuniversity sebefundiswa kakhulu imsebenzi yezandla amacomputer kanye lama gedi lokhu kuyenzelwa ukuthi bakwanise ukuvula amabhizimusi abo bazisebenze.

Eyunivesithi kutholakala abantu abatshiyeneyo, izigoga lazo ziyatholakala eyunivesithi ziyabe zifunda. Ziphathwa kuhle njengabo bonke abantu abaphilayo. Uhulumende uyagqugquzela ukuthi bonke abayizigoga behambe esikolo.

Abantwana abafunda eUnivesithi sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla, bayafundiswa ukwenza imithi yokugeza izandla, bayafundiswa njalo ukwenza amafutha okugcoba lokunye okunengi.

Abantwana beYunivesithi sebefunda ngamakhompiyutha. Amakhompiyutha lawo abanye bayazithengela abangenelisiyo ukuzithengela bayavunyelwa ukusebenzisa amakhompiyutha esikolo.

Abafundi abafunda eyunivesithi bafunda ngama khompiyutha bayafundiswa njalo imisebenzi yezandla. Lokhu kwenzelwa ukuthi lanxa sebeqedile esikolo bakwanise ukuzisebenza.

Abantwana beyunivesithi sebefunda amakhompiyutha. Amakhompiyutha lawa asebenza ngamagetsi. Lokhu kwenza ukuthi bebelolwazi olunengi ngoba amakhompiyutha ayabisa ulwazi.

Abantwana abafunda eyunivesithi sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla. Lokhu kwenzela ukuthi lanxa sebeqedile benelise ukuzisebenza benze labo abanye bethole imisebenzi.

Abantwana be university sebefundiswa imisebenzi yezandla sebefunda njalo eizinto zamagetsi befunda ngama computer lokhu kwenzelwa ukuthi lanxa sebeqedile isikolo bangasweli imisebenzi.

Abantwana beUniversity sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla babuye njalo bafundiswe ukulungisa amagetsi lokwenza imithi etshiyeneyo elusizo kakhulu efana lamasepa

Abantwana beyunivesithi sebefunda amakhompuyutha kakhulu impilo yanamuhla kusebenza wona amakhompuyutha yikho kuqakathekile ukuthi abantwana befundiswe wona kakhulu.

Abafundi abafunda euniversity sebefunda besebenzisa ama computer abanye ngabasebenzisa amalaptop abanye basebenzisa amafoni yiyo imfundo esikhona ngalezinsuku

Abafundi abafunda e university bakhona abafundi abahlala esikolo phakathi kulezindlu zokuhlala bayaphekelwa benikwe lokudla bakhona njalo abangahlali esikolo lokuyenziwa yikuthi abanye vele bayabe bevele bezihlalela emadolobheni

Abantwana abafunda eYunivesi sebefunda ngamafoni. Abasafundi bebhala emaphepheni njengakudala. Khathesi sokulula ngoba sebefunda besebenza ngamafoni.

Abantwana abafunda emayunivesithi bafunda imisebenzi etshiyeneyo. Abanye ngabafundela ukupheka ,abanye ukwakha ,abanye ukuthunga bafunda njalo lama khompuyutha.

Abantwana beyunivesithi abavela emakhaya bafunda behlala phakathi eyunivesithi zikhona izindlu zokuhlala ezakhelwe abafundi kodwa bayabhadala imali bezibhadalela lezo zindlu.

abantwana abafunda e university sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla bayafunda ukupheka ukakha ukuthunga eminye imisebenzi yezandla etshiyeneyo

Ema university sebefunfiswa ukuyenza imithi etshiyeneyo. Bakhona asebekwazi ukuyenza amasepa. Lemithi yokugeza izandla. Sekufundwa khonale e university.